Omatyofa geli gane, oshitaafula, nosikopa ontokele, oyili megumbo ano moseti.

Alikana oto ithanwa ngashingeyi opo wu ye wu kuthe ombinga mokulanda uumboloto wanakanena, oshowo iikunwa yi li mpaka, pombaanga yotango yopashigwana.

Ombaanga ya Nedbank oyili ya kwashilipaleka uudhano wekopi lyoshifokundaneki sho the Namibian wuliko mo21 Apilili tashi ningilwa kUutjo kokapale kuudhano kUutjo.

Ndjika ombaanga yotango yopashigwana ombaanga djika oyi lilepo okukwathela omuntu kehe kutya omulumentu nenge omukiintu wuna shithike peni, oshishona nenge oshinene.

Omukadhona azala okahema okatiligane okuli mositola komalandithilo ta kwathele omulandi.

Kwashilipaleka iinima yoye ayihe yomegumbo manga inoo idhenga molweendo, shininga na FNB ombaanga yotango yopashigwana.

Oweshi tseya tuu kutya ombaanga yavenduka, ano o Bank Windhoek, ohayi vulu okukwathela okufuta osheenditho shoye. Kwatathana nayo, wupewe uuyelele.

Aantu oyendji natango oyeli haya longitha oshimaliwa koomuna. Unene oyendji oya nana oshimaliwa eteya kala yeshipungula moondjato dhawo.

Tuma oshimaliwa shoye nombaanga yoBank Windhoek koakaunta yoye kaapuna nande iihohela yasha shino otoshi ningwa koshali lela.

Aantu ye li yane, ya humbata epulakata lyombaanga yoFNB, yatatu aakadhona, oshowo gumwe omumati.

Moseti omu na oshitaafula oshitokele sha tentekwa okayaha ke na iiyimati osho wo okambo tantentekwa okakopi okatookele koteye.

Okaalita kuuyelele womadhina goondolopa moka tamu adhika iitayimbaanga yombaanga yoBank Windhoek moNamibia.

Ombaanga yaStandard Bank otayi ku ulukile na otayi ku pe uuyele washoka wuna okuninga una wu uvite wakengelelwa.

Ositola oyuudha aantu oyendji ye li momukweyo taya landa iipumbiwanima yawo.

Shika oshihongomwa sha longwa moshipilangi. Iipilangi oya longwa momiti, omiti odhili dha tetwa tadhi eta po oshipilangi. Oshipilangi tashi eta po nee oshihongomwa shika.

Longitha okakalata koye kombaanga yoFNB kositola yoNictus uuna to landa nongele owe shi ningi oto kuthilwa ko kondando ndjoka wu na okulanda nayo mositola yoNictus.

Ositola otayi landitha iinima oyindji; omapaya omaluudhe osho wo omandjimbi, osho wo ongaku dhi ili nodhi ili; ngaashi iitapa iitokele niitiligane.

Nana oshimaliwa shoye nOmbaanga yotango yopashigwana(FNB) mositola ngoye wu mone ompito yokugwina omathele gatano momukalo gwoEwallet.

Omumati gumwe okwa zala okambidja komaako omafupi okatiligane, kekonda etokele nombulukweya yolyiina ombulawu.

Longitha okakalata koye kaFNB kokaVisa oku ka longitha okufuta kehe pamwe uuna to futu, oto vulu okumona ompito yokusindana, opo wu vule okumona ompito yoku ka tala omaudhano.

Longitha omukalo gwombaanga yoNedbank nomakwatho gawo gokulanda iihauto moositola ngaashi oM&Z, oPupkewitz Motors noIndongo Toyota. Shika oshi li ko momasiku 22 sigo 30 gaSeptemba 2033 mOvenduka.

Ombaanga yopashigwana yaRwanda otayi ulike oma yalululo giimaliwa yiilongo yi ili noyi ili ngaashi America, Europe noshowo Kenya naUganda.

Iimaliwa yoshilongo shaCongo, omayovi omulongo noshowo omayovi omilongo mbali.

Owa hala okuvena?? Udhitha, opo wu mone okakalata koStandard Bank noto mono ompito okuvena ohauto oToyota yombaki naStandard Bank.

Iipundi yili iyali iindjimbi oyili yalongwa miipilangi, niipilangi oyalongwa momiti.

Ombaanga ya Venduka otayi ningi oshikonga shoku tonatela noku gamena iinamwenyo ngaashi oosino, oonkoshi, oomenye nosho tuu.

Ombaanga yoye yoBank Windhoek otayi ku ithana na otayi ku tseyithile opo wu ye wu inyolithe nayo onga ombaanga yoye yokupungula oshimaliwa. Ombaanga ombwaanawa noonkondo.

Ombaanga yobank Windhoek otayi longele kumwe nehangano National art gallery lyaNamibia, otaya hiya oonkulungu adhihe mokuthaaneka nokunduluka iinima, opo yakuthe ombinga momathigathano ngaka.

Moseti omuna omachofa omatookele, nosho wo omachofa omambulawu, noshi taafula shina esipili.

Longitha ombaanga yaFNB okunana oshimaliwa mositola, shika oshaningwa oshipu noonkondo. Longitha omukalo nguno ngoye wu mone ompito yokusindana oshimaliwa shomathele gatano kongodhi.

Ombaanga yedhina Bank Windhoek, otayi tseyithile oshigwana nkene ye na okulongitha omukalo gwawo ngono gombaanga gokutuma oshimaliwa pangodhi. Omukalo gu li omupu nohagu thikitha oshimaliwa kumwene mbala.

Oombanga ya Bank Windhoek otayi pandula Fransina Ashingola sho avenepo oondola dhaNamibia omayovi gaali nomathele gatano.

Ositola oya ipyakidhila. Omu na aantu oyendji taya landa, oyi na aantu oyendji shoshili.

Ombaanga ya Venduka (Bank Windhoek) ota yi gandja ethindilomo kaantu opo tu vule, oku longitha oonkondo dhosola yoketango. Oshili shi na ombiliha noonkondo.

Landa ombete , omatyofa, iipundi oshowo Oskopa wutule megumbo lyoye lyo li monike nawa.

Longitha ekwatho lyopashimaliwa lyaNedbank opo wu vule oku ilandela ohauto yoye koIndongo Toyota. Longitha Nedbank obranch yaMuthiya muJuni omilongo mbali nomilongo mbali nandatu omvula ndjo.

Longitha okakalata koye kombaanga yaFNB okulanda kositola yoNictus, nongele owe ka longitha, oto kuthilwa ko komwaalu ngu wuna okufuta.

Patulula epandja lyoye nombaanga yoBank Windhoek opo wu mone omayakulo gopashinanena ngele tashiya pokupungula oshimaliwa shoye nokulongitha oshimaliwa shoye momukalo omuwanawa.

Longitha okakalata koye kombaanga yoStandard, okakalata koye komukuli. Okakalata hano oha keya nefumbiko lyoshali lyakwashilipalekwa. Uudhitha nena opo wu mone okakalata koye, ngoye wu mone woo ompito yokusindana oToyota yoHilux ombaki.

Aantu mbano yeli yane oyi pyakidhila taya longekidha iikulya opo aantu ya lye nawa.

Owa hala oku landa ohauto? Longitha ombaanga ya Bank Windhoek. Ohayi kwathele moku futila aantu iihauto yawo.

Eposta lyombaanga yoNedbank otali ulike omikalo nkene wu na okumona oompito dhuukengeleledhi nankene wu na okudhi henuka.

Ila wu ilandele omatyofa goye omambulawu osho wo uutaafula woye uutokele. Ayihe mbika oyi li ya kola, nomayofa ota ge ya nuukuusinga.

Nedbank ombaanga ndjoka hayi kwathela woo okukwashili paleka omawudhano giili nogiili moNamibia nomiilongo iikwawo woo.

Iimaliwa ya Europa ooEuro omulongo, ooEuro omilongombali nooEuro omilongo ntan Iimaliwa hayi longithwa kiilongo ya Europa.

Ombaanga yoBank Windhoek otayi ku ithana opo wu patulule o account yoye yinasha niimaliwa yokiilongo yilwe.

Iimaliwa oyili ya simana, oshoka oyo hayi longithwa komuntu kehe, okulanda iipumbiwa ayihe yomegumbo, noyo monkalamwenyo kehe.

Oolaka dhositola odha pakelwa nawa noonkondo. Omuna iinima oyindji yomaludhi gi ili nogi ili oothewa, iikulya, oosopa nosho tuu.

Una to mbaanga nombaanga yoFNB komalungula oto vulu wo oku ninga omafutilo gopangeshefa kondje yoshilongo. Kuuyelele wa gwedhwapo oto vulu oku dhenga konomola yagandjwa.

Oshimaliwa shefo shoondola ntano sha Congo, oshili woo shi na ongushu yi thike pwaa shi tashi vulu okulongithwa okulanda.

Iimaliwa ya India yomafo oyili ya simana no hati longithwa mo India oku Landa nokufuta omakwatho.

Mombaanga yoBank Windhoek, opena ompito ombwaanawa yoye opo wuvule okupungula oshimaliwa to toto epandja lyokupungula, ngoye wiilongekidhile aanasikola shotaya kashuna kosikola, tameka paife.

Ninga omapungulilo goye momukala gwaFNB momasiku 32. Shika otashi yi oto pungula noto vulu owala oku nana ko omasiku 32 uuna wa tula mo eindilo.

Ombaanga yaBank Windhoek oye ku etela ompito ndjoka to vulu okusindana nawumwe womuutekete wopolohalama yoGondwana, moka to mono ompito yokusindana okakalata kongushu yoshimaliwa omayovi gaheyali nosho wo omathele gatano miimaliwa yaNamibia. Onkene kutha ombinga nena.

Elombwelo kaalongithi yombanga yaNedbank nkene ye na okuninga omafutilo gawo moositola moVenduka.

Ositola opo ya patuluka nomuna owala aalandi aashona lela.